To ɗo bo nda luma un, nda motaji maudi, nda woɓɓe ɗo joɗi sorra ko ɓe__ hunde sorrogo maɓɓe. Nda woɓɓe bo ɗo dilla sodi do dilla. Woɓɓe bo ɗo nasta soda, woɓɓe be lemaji, woɓɓe bannintan, woɓɓe jogi leidaji, woɓɓe do dilla nin nontan.

Nda ɗo bo sa Palo'on.ɓe waɗi ɓe waɗi P.o.p ɓe timmini ɓe waɗi P.o.p ha be babal ɓe resata Tv..nda Peplel ɓe resata Tarkace Tv mai be Ko lutti mai ni ɓe waɗi Gaba ɗaya ɗon voɗi.

To nda ɗobo debbo on mori o voɗi, nda ɓe limsi mako olam, olam, nda oɗowati be sarka mako be yeri mako.

To ɗa ɗo ɓo, ummatore on wada program maɓɓe, ɗa oɗo ɗo ɗowati tak hadaɗe bako, ɗa oɗo ɗovakki boro, ɓe ɗo jodi, mo joɗi limse danejum, ɓe luttudu ummatore ni, ɓe ɗo wada program mabbe.

Nda ɗo bo nder mota on ɓalejum, nda yasi mai bo bafe fulawo on dari, sai nda sit bels mota man, nda city yesso nda sit ɓawo.

Ɗo bo nda kufneje on zannaje, jei ɓe viyata zanna bukar, gotel ɗo mari sais 22, gotel man fu ɗo mari sais 22 voɗɗe bo.

Ah Ɗobo wato a taso'on je gilas, Godɗo ɗon jogi Lesman, nde ɓe watirta Nyeri ko hako ko hunde Fere je glas, nden ndatabo Lesɗobo tayis'on be no Inde majumm be Adecto ɓeɓe Waɗata chaji be ko lutti.

To ndaa ɗo bo koromje on boɗɗe ɓe timmini ,ɗe ɗo haa babal geerugo koromje man on. Ndaa ɗe ɗo ɓe timmini ɗe ndaa macin haa geefe .Ndaa haato bo koromje may feere, jey ɓe fiyata be tebulji, jey ɓe joɗirta be durowas be ko lutti .Ndaa toma da koromje may ɓe timmini feere ɗo jooɗi.

Nda ɗo hunde roɓe faunirta be ma on, ɓe watata ha hunduko maɓɓe ɓeɗo viya dum lip glos, kanjum ɗo roɓe o wata ha honduko maɓɓe ɓe ɗo faunira be man.